Ka ma yo opokke iye yo man kiyubo ki lam ka ma yo opokke iyeni kiguro kun kipito iye lum ma tino tino kun tye iye yadi mapatpat macalo tugu kun kiketo tan bera ki gari bene tye kenyu ki cen tye iye odi maboco dok ma gidongo.

Pii nam madit mada pii man nen ma bulu calo kit ma pol Malo nen kwede iteng pii man tye iye yeya madwong ma kiyubu ki bao Kun yeya acel tye mabor wai idye pii iteng pii man tye iye dano ma gucung Kun mukene tye ka yubo yeya mukene

Pii ma tye ka mol ma a ki i kin ,godi madwong kun tye ka ribbe ka ma pii madit tye iye pii man tye ka a ki i kin godi ma tenge tye iye yadi madwong.

Winyo ma tye idye lum kun ocung ki tye acel winyo man kilwongo ni owelo winyo man nonge i kom kitambara me lobo Uganda winyo man obedo colcol kwarkwar kun tye aceng aceng.

Ot lega pa katoli ot lega man dit dok bor mada inyim ot lega man tye iye yadi murye dok dwong.

Dano ma tye ka wil I cuk tye iye mego acel ki latin acel matidi gitye ka wilo nyig yat mapat pat I kin nyig yat man tye iye macalena mutuna watermelon ki mukene mapat pat.

Ot duka ma gitye ka cato iye jami mapatpat itenge tungcel kitye ka cato iye bongi inyime ki idyere kitye ka cwalo iye cene dok ki keto iye cene inyime kiketo iye pikipiki ki yat acel yat matidi bene tye ki itenge.

Pipino macol ma tye ocung i wi ature ma nen maleng mada, ature bito pipino ki pokgi maleng ki ngwecgi makur pipino bino i wi ature wek oto moo kic ki iye wek ocam odong kwede ature tiyo ki pipino wek opok nyige mukene kun onywal oket kin piny maber.

Yeya ma tye idi pii kun dano obedo iye jo mukene tye ka cero pii wek yeya man omedde ki mol yeya man tye ma kiyubo ki bao.

Cal ot gurofa maboco dok dongo mada nyime tye iye mutoka mapatpat ki yo tye bene ma gukato ma dano tye ka wot iyo meno.

Laco matye ka tedo kun dok tye ka cato ringo tye ka tedo ringo man ki gin matiyo ki man electricity, laco man tye ka poko ring man ki jo mukene ma obedo i tenge.

Daktar ma dako ma ogungu agunga Kun tye ka pimo bad nyako ma obedo abeda piny inge ki cen tye iye laco ma ocung acunga Kun tye ka nenone

Yeya ma tye i di pii ma tye i kin lum pii man tye ma oliro matidi i kin lum yeya enni kiyubu ki bao kun pii tye ka mol donyo iye

Yo gar madwong kun got kionyo i kin yo gar man yo mukene tye i ye gar madit tap oywane mabor tye ka ngwec i ye.

Nyig kic acel ma tye ka tuk ikin ature, ature man obed blue kun potgi tye alum alum atire man gileng mada ature gilwongo kic ki ngwecgi ma kur dok ki pokgi maleng kic bino i wi ature ka nango moo ne ature mito kic wek odong maber kic bene mito ature wek onong moo ki iye

Laco ma tye ka ngwec i yo madit ki lela laco man otingo mego mo ma obolo bag i gwoke i te lela meno i yo ma gitye ka kato ki iye ni tye i ye ot duka madit ma ki yabo doggi madwong kun kitye ka cato iye jami mapatpat.

Ot bati ma kiyubu madit mada nyim ot egoni tye i iye yeya ma ki yubu iranggi mapat pat tye i iye ma bulu ki makwar itenge ki bor tye iye godi madit dakki obedo lung lung cere cere

Ot bati acel ma kiyubo madit dok bor nge ot man tye i iye blok ladoge aryo ma kicano kun kimwono kome ki lobo ingeye bene tye i iye dano, dano mukene tye ka yweko pii mukene tye ka tongo lobo mukene tye ka gero piny kun mukene ocung acunga

Mon magugure madwong mon man gin weng guboyo wigi o mon man obedo mon pa cilum kun moni gitye ki ter mogo matino tino maguboyo i ngetgi.

Mutoka ma obedo alum alum tye i yo matye i di lum kun dano tye bene inget mutoka meno inget yo enoni tye i tye yat madit kun tye acel, itenge ki cen tye i ye cere matye ka yito ayita malo.

Nota madit ma olwore kun i nota man tye odi bati acel acel ma kingi bojo bojo. I nota man bene tye odi mapatpat kun kicen tye iye bunga ki ceng bene tye ka daro i nota man.